Paɣisara ayi nyɛla ban zi bini ziinda zuɣu yino maa nyɛla ŋuni yɛ sitira piɛlli ka di to chichɛra chichɛra o nyɛla ŋun kpa tikpara piɛlli ka nyɛ ningbuŋ sabinli nira o nyɛla ŋun zi kurifootu gbuni kurifootu maa zuɣu painy n tam ya ka kariwana bɛ di puuni kawana maa kama nyɛla zaɣi dozim

Bi'puɣinsi ni bi'dibisi nyɛla ban pe foolii ka bɛ pam nyɛ ban ʒi adiikunima yino nyɛla ŋun ye sitiri piɛla ka so jinjam sabinli ŋun pa o zuɣu nyɛla ŋun ʒiri adiiku bɛ zaa ha nyɛla gbansabila.

Niɣilim buɣum tuma yili nima niɣilim buɣum wayanima zaɣ'dozim zaɣ'ʒee ni zaɣ'sabila di nyɛla din kana ti pa bin piɛlli zuɣu ka pooli dari ayi nyɛ din saya ka niriba ayi nyɛ ban ye ovaroo ka pili zipili piɛla ka bɛ ʒi m-baɣi pooli dari maa.

Matuuka yiɣirigu di ni kama yɛ zaɣi piɛlli yɛla dini zɛya ka salo yɛ ba ni zi di gbuni shɛba yiɛ sitira piɛla ka Shɛbi yɛɣi baaji sabila shɛbi yiɛ sitira dozim ninvuɣi yino yɛla ŋuni zi Matuuka yiɣirigu ŋɔ du noli ni bi yɛla ban gbubi kamara nima n mŋahiriba Anfooni nima

Nachinna waɣira nyɛla ban nyɛ ninvuɣu shɛba ban gbubi kpahi ka shɛba gbubi mɔɣuni binkɔbgu ŋun yuli boli kparibua la tihi ni mɔri nyɛla din sa n gili luɣuli kama zaa ha bi ni bɛ ŋɔ maa bi shɛba zaŋ satan piɛlla n zaŋ vuli vuli bi zuɣiri bi zaa ha yino kam ningbun kɔm nyɛla zaɣa sabila.

Tɛɛbuli namda muna dini yɛ zaɣi piɛlla ka zaɣi zɛhi bonbo ngili li di yɛla dini paya tangalimii dini yɛ zaɣi paɣila la gba zaa ha dini yɛ zaɣi piɛlli ka paya kundu paya ka ka alikalimi pa kundu maa zuɣu nini kpara dini yɛ zaɣi zɛɣu gba zaa yɛla din paya.

Salo ban kanli galisi yɛla pam yɛla ban zi ko bɛɣu gbuni ahɛba yɛla ban zi kobɛɣu maa namgbani gburiŋ n ti suɣili bɛ si lɔŋni daa biligu yɛla din chɛna kobɛɣu nangban gbueiŋ suɣili maa puuni tihi ni mori yɛla din ko ngili ba.

America yaɣili shɛli ninsali shɛba nyɛla ban ʒi tanti zaɣ'dozim lɔŋ ni yili velli din nyɛ din nyɛ din me n-tamtam taba zuɣu la nyɛla sin zaya ka bolifunima ni furilanima gili luɣili kam ninsali ŋun ye sitiri sabila nyɛla ŋun ʒi Yuri ayi zuɣu.

Bi niŋdi layiti ka yɛ liiga buluu ni yelo gabi ka pili zipiligu whayite ka saɣiri gungɔŋ zaya ka nyɛ biranwu ka waya nima bɛni ka pooli dari bɛni.

Gbanpiɛla ban kalinli yiɣsi di baa ayobu bi nyɛla ban gbubi kamara nima n ŋmahira wabi sabila ban kalinli galisi bi nyɛla ban ʒi tingbani sheli ni din nyɛ mɔkuma ka tia waɣila nyɛ din ko n giliba gbanpiɛla ŋɔ nyɛla ban shabi tabi bi shahi ka shɛba yɛ sitira piɛla paɣa ʒɛ bi ni o yɛla sitira piɛlli ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli.

Salingbiriba n bɛ salin bɔɣili ni bi zaa yino kam zaa ha shɛba nyɛla ban yɛ sitira sabila ka shɛba yɛ sitira ʒiɛhi bi nyɛla ban ʒi bi salingiri mashina gbuni bi shɛba gbubi gbambihi zaɣa dozima ka shɛba gbubi pingaasi nima shɛba gbubi soobuya.

Paɣasaribila ŋun niŋ suhupiɛlli ka bahi lari nyɛla ŋun gbubi bindirigu ka di be ŋmani piɛlli puuni m-be o nudirigu o nyaaŋa nachimbihi ayi shɛba gba zaya ka ye sitiri piɛla duu maa dukpuna nyɛla zaɣ'piɛla bindira din nyɛ balibu balibu ayili apuli alaafee ni kodu di nyɛla din tam teebuli zuɣu.

Salo ban galisi pam paɣasara ni bibihi bɛ nyɛla ban be bɛhigu shee biɛhigu shee maa matuka yiɣirigu zaɣ'piɛlli zaɣ'kurili nyɛla din ʒeya bɛ nyɛla bɛ biɛhisi shee maa bɛ zaŋla tana din nyɛ zaɣ'piɛla zaɣ'ʒɛhi n-zaŋ pɔbi di luɣili kam zaa.

Yili dundɔŋ ni bihi ayi yɛla ban zɛ tɛɛbuli gbuni bia yino yɛla ŋuni yiɛgi o sitira dini sitira dini yɛ zaɣi vakahali n pa o bɔɣu sapiŋ zuɣu ka zaŋ o nuhi ayi n zaŋ su o jinjam ni paɣa yino yɛla ŋuni gbubi saɣivuɣuli n monida saɣim bɛɛ banku di yɛla dini tam daangi kuɣa zuɣu duɣu maa yɛla duɣu sabinli.

Nachimba ban kalinli galisi pam nyɛla ban be duu ŋɔ ni duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ'piɛla ka dukpuna gba zaaha nyɛ zaɣ'piɛla bolifunima din ne paratete nyɛla din yiliya nachimbila so nyɛ ŋun ye sitiri ʒee ka zaŋ o nuzaa zaŋ tiri komputa puuni.

Gbaŋ piɛlla paɣisara ni bi bihi bi yɛla bani bɛ diɛn gɔɣu ni diɛn gɔɣu maa tiŋgbani yɛla tiŋgbani zaɣi tampilim tihi wɔɣila yɛli dini ko n gili ba ya sini yɛ din mɛ n tam taba zuɣu la yɛla dini gba zaa ha ko n gili ba bi shɛba yiɛ sitiri sabila ka shɛba mi bi yiɛ.

Nyɛla ba n zi du duɣirigu gbuni yino yɛla ŋuni kuriya ka yiɛ sitira zaɣi dozim ka zaɣi sabila bombo di zuɣu ka yino yɛ ŋun zɛya jarikan dinyɛ zaɣi dinyɛ zaɣi yɛllo zuɣu bi zaha yɛla ba ni bɔbi bɔbisi bi niŋ gbuŋ kom yɛla zaɣi tankpaɣu kurifooto di n pai diba anahi yɛla di n zɛ bi tooni ka siliba nim tam tam di zuɣu.

Ninsali sheba ban nyɛ gbampiɛla nima bɛ nyɛla ban gbibi bɛ daadiiku nima sheba ʒirimi ka tuɣura ka sheba nyaɣira bɛ nyɛla ban baaloo kuliga kuliga maa ni kpatoonga nyɛla ŋun ʒi o ŋariŋ zuɣu tihi ni mori nyɛla din kongili ba.

Boosu din kotomsi nyɛ zaɣa dozim ka zaɣa sabila nyɛ din kɔɣa gilli di chana ka ʒiri niriba niriba maa shɛba yɛ sitira piɛla ka shɛba yɛ sitira ʒiɛhi shɛba nyɛla dɔbba ka shɛba nyɛ paɣaba niriba maa zaa ha yino kam gbaŋ nyɛla zaɣa sabinli.

Silmiinsi ban kalinli yaɣisi di baa apɔin nyɛla ban bɛ loori piɛlli puuni ka gbuɣin lɔɣu mini gbuɣin nyaŋ nyɛ ban do soli zuɣu gbuɣin lɔɣu ŋɔ nyɛla ŋun doya ka yaagi o noli o nyina nyɛla nyin piɛla ka ka san saya ka mɔkuma ni mɔmaha n nyɛ din ko n giliba.

Mɔɣu ni ninsali nima yɛla bani bɛ loori puuni ba ni kanli yiɣisi biba anahi loori maa yɛla loori piɛlli tihi yɛla di ni sa n sangili lala muɣu ni bini kɔbiri ŋɔ maa bi yɛla ba ni mali yingoli waɣila ka bi niŋgbuna zuɣu yɛ zaɣi piɛla ka ziɣi chichira zaɣi ʒɛhi to n to.

Gbanpiɛla ni gnansabila nyɛla ban laɣam ʒi teebuli shɛli din kama nyɛ zaŋ tankpaɣu gbuni ka karim ma nyɛ ŋun ʒɛ dikpuni piɛlli gbuni ka yɛ sitiri sabila ka yɛ sitiri piɛlli gbunni bi zaɣ yino kam nyɛla bin ʒi n tuhi bi maʒina din yuli booni labtop la

silimiinsi n-nyɛ ban laɣim ʒiya bɔŋbɔŋ niriba ayi nyɛla ban ʒi teebuli din kɔtɔmsi nyɛ zaɣ' tankpaɣu gbuni ka kunduna nima din nyɛ zaɣ' piɛla pa pa di zuɣu ninvuɣ' yino nyɛla ŋun gba zaa ha waligi ʒi o kɔ teebuli shɛli gbuuni o ʒiya maa di gba zaa nyɛla zaɣ' tankpaɣu ka baaji ʒɛɣu paya ka takar' gbana din nyɛ zaɣ' piɛla ka di pa paya.

Gbanpiɛla bi niriba ata nyɛla ban ʒɛya ka gbubi takari gbaŋ zaɣa karili bi zaɣa yino kam ninbihi ku nyɛla din kpa takari gbaŋ ŋɔ maa paɣa so bɛ bi ni ka yɛ liiga zaɣa dozim ka pili helimenti zaɣa dozim ninsali so ŋun bɛ bi sunsuuni maa nyɛla ŋun pili helimenti zaɣa piɛlli ka so jinjam sabinli.

Silimiim'bila n-doya ni o diɛma binyɛra diɛma binyɛra maa zaɣ'ʒɛhi ka zaɣ'dozim beni diɛma binyɛra kotomsi ŋmanila ziligi ka shɛli kotomsi ŋmani tirita silimiim'bila maa nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli ka bahi lari ka o nyina nyɛ din yina.

Mɔɣuni wɔbiri ban galisi ni wɔb'bihi bɛ nyɛla ban be kom nyubu shee bɛ ni ʒe luɣishɛli polo maa timaha ni tikuma nyɛla din pe n-gili ba salo be loori puuni ka nyɛ gbampiɛla loori maa nyɛla loori piɛlli ka bɛ chani ka yuuni wabiri ŋɔ maa.

Paɣa kpamba ayi zi kuɣisi zuɣu yino nyɛla ŋun gbibi tilga n tɔri nyuli tɔlini tahili zɛ n baɣi oka nyuli na bɛ di puuni buhi ayi bua sabinli mini bua zɛɛ yɛla ba ni zɛ paɣa kpamba maa yino yɛanga noo sabinli gba zaa nyɛla ŋuni zɛ n baɣi paɣa kpambi maa yino bi zaa so bi piri namda.

Niriba ban kalinli galisi pam shɛba yɛ sitira sabila ka shɛba yɛ sitira din nyɛ zaɣa tampilim duu shɛli puuni bi ni bɛ maa dikpuni nyɛla zaɣa tankpaɣu shɛba wuɣi kuɣusi zuɣusaa salo maa puuni so wuɣi o nuu dirigu o nyɛla ŋun yɛ sitira sabinli ka sitira piɛlli bɛ di puuni.

Matuuka yiɣirigu Paaki ni ninsalnim nyɛla ban yiri na matuuka yiɣirigu mu puuni bɛ shɛb nyɛla ban zaŋ nagbaŋ pɔbra nzaŋ pɔb bɛ noli ninkuri so bɛ ni ka zaŋ nangbaŋ pɔbri pɔb o noli ka wuɣi o nudirigu bɔɣu ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka di gbunni nyɛ zaɣi piɛli.

Gba piɛlla baŋ kanli galisi nyɛla ban yɛ sitira piɛlla ka zaŋ no pobirisi n pɔbibu bi nɔya ka piri nu surriti bi shɛba yɛla banpiri namda piɛlla ka tihi yɛ din ko n gili ba zaa sa bi yɛla baŋ chɛina ka vori gariti

Biɛhigu shee din nyɛ zaɣ'viɛlli kuɣusi ni teebuya nyɛla din ʒeya bɔŋbɔŋ ka yɛrigi luɣili kam kuɣusi mini teebuya maa kama nyɛla zaɣ'tankpaɣu binwala kamani kamantoonsi di be luɣiluɣi ŋmani puuni n-tam teebuli zaɣ'tankpaɣu.

Ghana jintori duu salo nyɛla ban galisi pam Asanzalinima paɣ'sara ni naɣichimba shɛba ye sitiri piɛla ka shɛba ye zaɣ'sabila shɛba ʒi kuɣ'ʒɛhi zuɣu ka shɛba ʒe zuɣusaa shɛba zaŋla nye'pɔbirisi n-zaŋ pɔbi bɛ noya.

Palli n-nyɛ din gari salo ban nyɛ paɣiba dɔbba ninkura bɛ nyɛla ban tam palli maa zuɣu n-chana shɛba yɛla sutir' piɛla ka shɛba ye sutir' ʒɛhi lɔra gba zaasa nyɛla din tam palli maa zuɣu loori ʒee nyɛla din beni ka loori shɛli din nyɛ tamlim kama gba zaasa zaya palli maa nangbaŋkpaŋa duri zaya ka lala duri maa dikiligina nyɛla zaɣ' dozim

Linjimanima ban kalinli yiɣisi bibaanu bibaayi nyɛla ban gbaya ka bibaayi nyɛ ban ʒe zuɣusaa yino nyɛla ŋun teei doya baari bɛ nyɛla ninvuɣushɛba ban nyɛ gbampiɛla tikuma ni timaha nyɛla di ko n-gili ba bɛ nyaaŋa dikilijina gba nyɛla sin zaya.

Salo ban kalinli galisi pam nyɛla ban ʒi tabibi maʒini gbuni gbampiɛla ni gbansabila bɛ shɛba ye sitiri piɛla ka shɛba ye sitiri sabila ŋun ye sitiri piɛlli ŋɔ nyɛla ŋun dabiya ka paɣa so gba ye sitiri piɛlli ka ʒe o nyaaŋa.

Ghana jintoriba duu salo nyɛla ban be dini ni pam ka shɛba ye sitiri sabila ka shɛba zaŋ nye'pɔbirisi n-zaŋ pɔbi bɛ nɔya sabbu sabi pa di zuɣu joyi niwusi joyi maa pala zaɣ'ʒee zuɣu ka niwusi maa pa zaɣ'nuɣuso zuɣu.

Gbansabla mini gbanpiɛla nyɛla ban ʒi paaki gbini bɛ ni tam tingbani shɛli maa nyɛla din nyɛ mori ka di kama nyɛ zaɣa hakaɣila Silimiin paɣa nyɛla ŋun yaagi o gbali n tabigi bolli o sola jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli o niŋ suhupiɛlli ka bahi lari paɣa nyɛla ŋun ʒɛ o nyaanga ka ye sitiri piɛlla ka so jinjiɛm sabla ka wuɣi o boɣu zuɣusaa.

Salo ban laɣim pala zuɣu Sheba nyɛla Nachimbila ka Sheba nyɛ Paɣasara Sheba kpa ninkpariti Sheba pili zipilti ka Sheba bi pili bi nyɛla ban nyɛ gbampiɛla nima ka gbibi gbibi dapaɣala ka Sheba gbibi takari'gbana takari'gbana maa mini dapaɣala maa zuɣu sabbu nyɛla din sabi sabi m paya.

Silimiin paɣi ŋuni zaŋ nini kpari sabila n zaŋ yo o zabiri yɛla zaɣi sabila o yɛla ŋuni yiɛ sitiri zɛɣu ka di bɔɣuri yɛ bɔɣu jihi ka gbubi o baa galigɛ o nuu dirigu ka gbubi kpa piɛlli o nu zaa o yɛla ŋuni piri namda zaɣi sabinli ka flawaasi yɛ dini za o nyanga. duu dini yɛ duu piɛlli yɛla dini ko n gili o.

Biɛhigu din dihi naɣachiinsi di zuɣusaa nyɛla zaɣa piɛlli ka di dikpuna gba ha nyɛ zaɣa piɛlli di tingbani nyɛla di nyɛ tankpaɣu kama ka teebuli din nyɛ zaɣa kpulli ʒɛ duu maa sunsuuni duu maa zuɣusaa bɔlifu nima ni furila nima nyɛla din nyɔ n gili luɣuli kam.